Alaafee feera duuni alaafee tuma kpema ye liiga piɛlli ka gbibi gbaŋ piɛlli o nuuni o gala agogo o nuzaa ni ka zaŋ o nuhi pa teebuli zuɣu o gbibi alikalimi o nudirigu ni o tiri paɣa alizama ŋun ʒi cheya zuɣu ka zaŋ baaji tam o naba zuɣu o zaŋ o nuu tabi o jirili.

Alaafee feera duu puuni alaafee kpamba ye liiga piɛlla din nyɛ zabba nima laasabu ka niŋ nangban pobirisi ka kpa ninkpariti ninani bari do goro zuɣu bɛ su nusuri sheŋa din nyɛ zaɣa nuɣuso bɛ nuhini alaafee maʒini zaya ka koma yili yilili.

jɛma duu puuni salo ʒi cheeyanima zuɣu bɛ shɛba yela liiga piɛla ka shɛba ye liiga nuɣisɔ nima bɛ tooni na dukpuni zaya ka anfooni tabi ya bidib' bila za sunsuuni ka ye liiga piɛlli ka sɔ jinjam sabinli o luɣili zuɣu paɣa gba ye liiga piɛlli ka sɔ jinjam sabinli ka chana.

salo n zaya yiya bɛni ni lorinima ni takayuyanima chɛchi gba zaa do. za pɛbupɛbu adaka gbani n mali pɛbupɛbu gbaŋ niŋ da o yɛla gɔɣ ʒiɛ

Dabba anahi n-ʒiya bɛ ŋmɛrila dala ka dabba ata za bɛ nyaaŋa shɛba gba za bɛ nyaaŋa na ha kodu tia zaya ka yili piɛlli zaya dabba ŋɔ puuni yino ye biŋmaa din nyɛ zaɣ'piɛlli ka booi zaɣ'sabinli sabinli o yela nyiŋgɔkɔrigu o nyingɔli ni.

Duu n ʒɛya duu maa puuni zuɣusaa nyɛ zaɣ piɛlli ka bolfu piɛlli biɛni bolfu shɛŋa zaligi zaligi kaboti ʒɛya baanjira damgibu shee baɣa kaboti kaboti bili yili di zuɣusaa di yilila Dikpuni fulaawaasi tam baanjira zuɣusaa biɛla

Alaafee feera duuni alaafee feera duuni paɣa ye liiga nuɣuso ka bobi bobiri o zuɣuni ka niŋ nangban pobrigu o chibri paɣa ŋun ʒi cheya zuɣu ka gba niŋ nangban pobrigu sheriga paɣa ŋɔ nyɔɣuni ninkpara yiliya.

jama do puuniniribaanahi ʒɛya ka yɛ liga nɛm din gabisigabisi n ti pahi zaɣ ʒiɛ n pa be buɣ' zuɣ be pɛla zibila ka gbabi kundo nim be nuni niribaanahi gba be tuuni ka yɛ liga piɛla niribaanu gba zaa za be luɣili zuɣ'

Duu puuni paɣa ni doo n-ʒi garo zuɣu doo ŋɔ ye liiga sabinli ka so peto ʒee paɣa ʒiniya ka zaŋ o nuhi dihi garo labisi o nyaaŋa paɣa ŋɔ zabiri limsi o tiba sinii tam bɛ tooni ka sabbu yirina di puuni.

Wuntaŋa laati tuuntumdiba ni tami la wuntaŋ laati tahi pɔŋna zuɣu ka pili zupiligu dozima ka ye gɔɣa dini nyɛ dozima n pa bi gɔɣa zuɣu bi tami la yili zuɣusaa.

Alaafee feera duu ni alaafee kpɛra ye gɔɣ'piɛlli ka di boogi zaɣ'nuɣuso nuɣuso di puuni barinima do alaafee duu puuni gariti zuɣu.

duu puuni kabooti ʒɛya kundi nim bɛ kabooti ŋɔ ni Anfooni nim din nyɛ buɣusibu laasabu gba bɛ kabood ŋɔ ni kuɣu din pobi pobi ʒɛya ka dufɛli pa kuɣu ŋɔ zuɣu teebuli ʒɛya di bi yina viɛnyɛla

Alaafee tuma duuni alaafee tuma duu ye liiga ʒehi ʒi teebuli gbini ka yoori kontina din tam teebuli maa zuɣu tima tam tam teebuli la zuɣu paɣaba ʒia ka piɛla lai ka zaŋ bihi zili bɛ naba zuɣu bɛ puuni yino ye liiga piɛlli din tonto zaɣa sabinli ka gbibi nuchebaŋa o nuuni.

Diɛma diɛmbu shee salo beni shɛba pili zipila ka shɛba bi pili zipila ka salo puuni shɛba yehi bɛ gɔɣa n-gbubi li bɛ nuhi ni ka du n-tam tam zuɣusaa laatinima beni pooli waɣila bani.

Diɛma diɛmdiba paɣiba ayi nti pahi dabba ayi paɣiba ayi la sola chinchina bɛ nyɔɣu ni ka dabba ayi la so chinchina bɛ shee ni tanti ʒe bɛ nyaaŋa na salo be tanti ŋɔ ni guŋgɔn'ŋmɛriba gba ʒiya ka bi yirina viɛnyɛla.

bihi ni nikura n zaya bihi ata mɛrina ka nikura maa mi bɛ katɛŋa gota doya ka kobɛgu doya yoya zaya n ti pahi tiya

Fukumsi buɣinaɣi niŋdi gooni n zaandi tiŋ tarisi. Bɛ shebi ye liiga niɣiso ka zaŋ bɛ loori n zali tiŋgbani. Loori ŋo kama nyela zaɣ' pielli. Bɛ tam tamla zuɣu saa ka gbubi waya